Obumuri burungi munoonga buri kwangashana bwine erangi erikwera bwine n'obutwe bwine erangi ya kinekye. omu bimuri harimu Enjoki erimu nenyunyuta omweyangye omu bimuri ebi.

Omusiri gw'amajani gakuzire munonga guhingiriire gye tigurimu mwata omusiri nimuhango munonga kandi obuseeri bwabo hariyo akashozi karaingwa munonga.

Omuteeki ajwaire emyenda erikwera, arimu akwaitse ekijiiko ky'okukwatisa enyama. Arimu naihura enyama y'enkoko. Abandi bantu bari aha meeza ezindi. Kandi aha meeza emwe hariho obucepe bw'amaizi.

Emeeri mpango munonga, eri omu rangi erikwera, eyemereire haihi n'omwaro omu maizi makye. Kandi aha mwaro hariho ebizimbe bingi, ebimwe bishakaize amabaati ga kinyaatsi.

Akati k'omugusha keezire gye, kemereire kaine omugusha gw'erangi erikutukura munonga. Kandi akati kaako kaine erangi eya kinekye. Omu mugusha ogurikutukura hajwangizemu n'omugusha ogwinemu erangi ya kinekye.

Emeeza eya bururu, eriho ekikopo ky'ekyoma. Kandi hariho n'akagaati kari aha kapapura.

Enyanja mpango munonga eyetoreirwe obusozi bwamabaare enyanja eriho oruho rwingi aha mutwe kandi eriho nana ebingonzi aha nkungu hariho omwanya ogutereire nagwe guriho amabaare

Empundu eshutamire ahagati y'ekishaka, etaire ebyara omu kanwa. Empundu n'eiragura eine ebyoya bingi. Neeterwamu akashana. Ebishaka biine amababi maingi g'erangi ya kinyaatsi.

Omugyera niguruga ahaiguru omu rushozi, gwija n'amaani mingi gushuka amaizi omu ruhanga gashyaraara, orushozi rwemereire kandi ruriho ebishaka byingi, biri omu rangi ya kinyaatsi

Abashaija babiri barimu nibahingisa ente. Omwe arimu nabinga ente, ondiijo ari enyima akwitse ekyoma eky'ente zirikukurura. Barimu nibahinga omu kyongo ky'obucoori. Aha rubaju rw'ekyongo ky'obucoori hariho ogundi musiri kandi harimu n'emiti mingi eri omu rangi ya kinyaatsi.

Empundu eri omu kishaka ebyami ehanikire omukono ahaiguru Kandi eri omu binyaatsi by'erangi ya kinyaatsi kandi harimu nana ebinyaatsi byomire empundu eine erangi erikwiragura

Eiramizo rihango munonga riringwa omu mbuga harimu emiti miringwa y'ebikiindo, kandi amakoora gaayo gari omu rangi ya kinyaatsi

Abantu bari aha nyanja aha nkungu, akaana kakwata akaguha k'eirobo rikwitse ekyenyanja, ekyenyanja baakiiha omu maizi kyeshami, enyima ye hariyo omushaija ajwire ebirikutura na bururu

Ihamba ry'omushenyi ebinyaatsi bingi bwomire omwanya gwasigara guriho itaka harimu obuti bukye obwine erangi ya kinyaatsi harimu Enyamaishwa omu mwanya ogu.

Ente z'amahembe maraingwa ziri omu rubaju rw'oruguuto orubaherize kushara omu binyaatsi harimu enumi kandi harimu n'enyana aha rubaju rwazo hariho emiti.

Omukazi akwatsire orugari rucwekireho akabari kamwe omukazi ogu arimu nayera ebihimba aharubaju rw'enju n'orubaju orundi hariyo orutookye nana emiti.

Ente nyingi munonga z'amahembe maraingwa ziri omu ruguuto nizigyenda zaashaagamu ezindi nizitamburira omu rubaju rw'enguuto omu binyaatsi orubaju orundi hariyo ebishaka bingi biri omu rangi ya kinyaatsi enyima y'ente hariyo omuntu ozifunyire.

Ekinyonyi ky'omunwa muhango kiri aha mutwe gw'amaizi, ekinyonyi kiine erangi erikwera n'erangi erikwiragura aha rubaju rwakyo hariho omuti gumizire aha rubaju rw'amaizi kandi omu rubaju rw'empimbi y'ogu muti hameziremu ebinyaatsi

Ensigo z'ebimera zikiri nto ziri omumwanya ogu barikuzisigiramu ezimwe zikishakariire Kandi nana ezindi tizishakariire ziterwriizegye Kandi ahagati yaazo hariho omuhanda kandi hangahari hariho eka yomuntu

Omuti gw'omuyembe gwine ebijuma, gwine amakoora gerangi ya kinyaatsi kandi ebijuma byagwo biine erangi erikutukura hamwe n'erangi eya kinyaantsi.

Amahema maingi gateirwe aha rubaju rw'enyanja aha mutwe gw'ekizimbe amahema gaine erangi erikwera kandi gashakaize ebintu by'erangi erikwera.

Abantu baingi bari aha nkungu, aha rubaju rw'enyanja mpango munonga. Abamwe bari omu bwato aha nyanja, obwato obumwe buri aha nkungu. Aha mwaro hariho obuju bwingi obumwe bushakaize amabaati, obumwe bushakaize obunyaatsi.

Omusiri gw'amajani muhango munonga. Amajani gabyire omunyiriri. Omu rubaju rw'omusiri harimu emiti mingi kandi emiti egi eri omu rangi emwe ey'amajani. byona biri omu rangi ya kinyaatsi.

Omushaija ajwaire esaati y'emikono miraingwa ajwaire akakomo obukwanzi aha ngaro emwe ahangaro endiijo ajwaire eshaaha omu ngaro akwatsiremu esimu kandi arimu nagimata.

Emotoka eine omugugu aha mutwe omunda harimu abantu emotoka eine erangi erikwera kandi eyigwire ebirahure aha rubaju rw'emotoka hariho amapiki omushaija ashutamire aha piki hariho n'amaju makye aha rubaju rwebyo hariho emiti miraingwa